Boky anankiray izay somary efa tranainy ihany mirakitra ny tantara taloha izy io ary mitondra ny lohateny hoe ny loharanon'ny andriana nanjaka teto merina, tena ilaina tokoa io boky io satria mba hafantaran'ny tanora ankehitriny izay nitranga tany aloha tany.

Vehivavy anankiray : fotsy fihodirana izy, sariaka endrika tokoa ary manao lokomena. Lava dia lava ny hohony ary mirandrana izy ; mandady moa izany randrany izany ary miloko mainty ny volony.

Zavatra anankiray vita amin'ny tsihy, boribory ny endriny ary feno boribory ao anatiny izay miloko maro samihafa toy ny mena, maitso, mainty ary volontany ihany koa, haingotrano moa izy ity.

Tovovavy anankiray, zarazara hoditra izy, milatro ary manao akanjo miloko fotsy ; somary mahagaga moa raha ity akanjony ity ; manao kiraro avo dia avo ihany koa izy io.

Olona anankiroa tovovavy ny anankiray ary lehilahy ny anankiray. Zarazara hoditra ra-tovovavy ary manao solomaso. Ny lehilahy kosa dia mainty hoditra. Manao akanjo fotsy izy ireo ary mitovy ny lokon'izany akanjo izany.

Tokotany anankiray somary teritery, misy tsihy mipetraka eo ambany ary eo amin'izany kosa dia misy ankizy vavy anankiroa izay miloko mainty ny volony ary milalao izy ireo.

Boky anankiroa, misy sarina ranomasina ny anankiray amin'izy ireo ary ilay eo akaikiny kosa dia misy zazalahy anankiroa. Manao solomaso ny anankiray amin'ireo zazalahy ireo.

Vorona anankiray izay miloko volondavenona ny helany ary misy manga ihany koa, ny vatany kosa dia miloko mavo ary ny lohany miloko mainty sy fotsy ary manga. Manidina eo akaikina hazo izy io.

Mba hialana amin'ny fiitohanan' ny fifamoivoizana eto andrenivohitra, dia mihamaro dia maro ireo mpampiasa kodiaran-droa ankehitriny; ary mifamoivoy izy ireo, ary mitandrina tsara manao itony aroloha itony rehefa mampiasa izany.

Toerana anankiray anisan'ny be mpifanerasera tokoa raha ny eo Ambohijatovo manokana. Maro dia maro moa ireo fiara izay mandalo eo, toy ny fiara fitanteram-bahoaka, misy ihany koa ireo kodiaran-droa.

Menaka anankiray fatao amin'ny volo, miloko fotsy ny tavoahangy misy azy ary misy sarina tovovavy anankiray ngita volo eo amin'izany tavoahangy izany, mipetraka eo ambonin'ny pôketra rofia moa izany menaka izany.

Maro isankarazany raha ireo karazana fitaovam-pitaterana ampiasaina eto Madagasikara ; matetika moa rehefa entana mavesatra no ho entina dia irony sarety irony no hitondrana izany.

Anisany manamarika ny Malagasy manokana ary indrindra eto ampovoan-tany raha ny famadihana, izy io moa dia fomban'izy ireo iray hamono ny razana efa ao anaty fasana.

Toerana anankiray izay misy totoha-bato miakatra. Maro dia maro ny olona mampiasa io totoha-bato io ary misy ihany koa manodidina izany trano izay somary efa tranainy.

Maro dia maro ireo karazana fitaovana fampiasan'ny vehivavy mba hanatsarana sy hanamboarana ny volony ary anisan' izany ny fitaovana anankiray izay mandeha amin'ny herin'ny erinaratra, misy fihogo eo akaikin'izany ary mipetraka eo ambony boritra izy.

Efi-trano anankiray izay tsara dia tsara. Misy latabatra miloko mainty sy seza izay misy ondana miloko volondavenona, vita amin'ny vy moa ireto seza ireto.

Toeram-pivarotana anankiray mivarotra irony zavatra foentin'ny vehivavy mianjaika irony. Misy moa ny kitapo izay vita amin'ny rofia, misy ihany koa ireo lambahoany maro isan-karazany

Sisin-dalana anankiray misy lalana kely mitsofoka ary misy toera-pivarotana ihany koa. Ahitana takelaka dokambarotra maro samihafa moa eo amin'ny toeram-pivarotana io. Misy mpivarokena kosa eto am-pitan'izany.

Raha izaho manokana dia tena tiako dia tiako tokoa raha ny voankazo, anisan' izany ity voankazo anankiray ity satria betsaka dia betsaka ny ranony ary matsiro dia matsiro izy ary mamy ihany koa.

Korizety maromaro miloko maitso mipetraka eo ambonin'ny tany. Tena tsy tsara tokoa moa ny mametraka zavatra amin'ny tany toy izao, indrindra raha ny sakafo.

Maro dia maro ireo karazana gazety misy eto Antananarivo renivohitra ary anisan' izany ny gazety anankiray mitondra ny anarana hoe : inona ny vaovao, tamin'ny talata telom-polo jolay efatra amby roa-polo amby roa arivo moa izy io no nivoaka.

Trano anankiray izay any ambanivohitra any. Somary efa tranainy moa izy io. Misy zavamaniry manodidina izany ary vita avy amin'ny bozaka ny tafon'io trano io.

Tanan'olona anankiray izay tsara dia tsara mitazona voninkazo na ravinkazo moa izany. Ao ambanin'io tanana io moa dia misy voninkazo miloko volomparasy. Misy ihany koa ireo ravina maitso maro samihafa.

Toerana anankiray izay be mpitsangantsangana tokoa raha ity toerana ity. Misy rano moa eo aminy izay midina avy any ambony ary eto ambany no miandrona. Misy olona manodidina izany rano izany ary misy zavamaniry maro samihafa ihany koa.

Maro dia maro ireo mpivarotra eny amoron-dalana ary tena ahitana azy ireo tokoa raha ny eny Analakely manokana. Sisin-dalana anankiray misy ankizy anankiray mivarotra, manao akanjo miloko manga izy.

Firavaka maromaro izay vita amin'ny volamena, misy hiambozonana ary misy kavina ihany koa ; mipetraka eo ambony lamba fotsy ireo firavaka mety hiambozonana ; anaty zavatra somary fotsifotsy ihany koa ilay kavina maromaro.

Boky anakiray mipetraka eo amin'ny fitoerany, izay vita avy amin'ny hazo, ranomasina moa no eo amin'izany boky izany ary tena tsara io boky io fa efa novakiako.

Raha izaho manokana aloha dia tena tia misakafo ary sakafo ilay tena matsiro ireny ny ahy no tena tiako, misy karazan'ny maro moa ireo sakafo ireo ary manana tsiro maro samy hafa ihany koa.

Toeram-pampiratiana irony zava-kanto vita amin'ny akora natoraly irony, raha ity toerana ity manokana. Eo Analakely no misy azy ary be mpitsidika izany. Na ny lahy na ny vavy dia tena mazoto mitsidika izany avokoa.

Latabatra anankiray izay miloko fotsy misy lovia miloko toraka izany ihany koa. Misy vary ao anatiny izany lovia izany izay ravahana lasary voatabia sy tongolo, misy ihany koa trondro izay mafilotra dia mafilotra.

Boky maromaro mipetraka eo ambonin'ny latabatra. Feno sarina biby raha ireo boky ireo manokana ary fampiasa indrindra hitantarana tantara ho an'ny ankizy kely izy io, misy ny alika, misy ihany koa biby izay tsy fatapantatra ary misy olona izay somary adaladala kely amin'izany boky izany.

Firavaka anankiray vita avy amin'ny volamena izy io ary fatao amin'ny tenda, misy sary voninkazo mandravaka izany ary tena tsara tokoa izao izy io raha atao eo am-bozina vehivavy.

Boky anankiray mipetraka eo ambonin'ny lamba somary volovoloina miloko fotsy, miloko mena moa io boky io ary feno sary maro karazany toy ireto zaza milalao baolina ireto.

Fitaovana maro samihafa mipetraka amin'ny tany fampiasa indrindra amin'ny fanamboarana trano izy ireo ; misy ny tsofakely, misy kosa ny marotoa izay anankiroa ary misy fitoeran'izany fitaovana izany eo anoloany.

Tànana olona anankiray izay fotsy fiodirana, mitazona savony. Eo akaikin'izany kosa dia misy irony menaka fatao amin'ny volo irony. Mipetraka eo ambonin'ny lamba miloko fotsy somary volovoloina.

Tokotany malalaka anankiray, misy zavatra maro moa mitsatotsatoka amin'ny tany izay vita avy amin'ny vy, toy ny hanamboatra trano raha ny fahitako azy ireo, misy kosa olona anankiroa miresaka, tokony hiasa anefa izy ireo !

Efitrano anankiray izay miloko fotsy misy hosodoko maro eo amin'ny sisiny ary misy vata fapandrenesa-peo ihany koa izay miloko mainty ; varavara-pitaratra moa ny amin'izany trano izany.

Arabe anankiray misy olona maromaro mandalo. Ao ny lehilahy izay manao akanjo miloko fotsy ary ity vehivavy anankiray ity. Misy fiara marobe ihany koa manodidina azy ireo.

Boky anankiray mipetraka eo ambonin'ny latabatra misy soratsoratra moa ny eo amin'ny fonon'izany boky izany. Miloko volondavenona izy io ary misy kisarisary toy irony karandoha irony eo ambony.

Boky anankiray izay miloko maitso ary misy ankizy kely matory eo amboniny izay lava volo manao akanjo miloko manga. "Izaho ankizy" no anarany io boky io, ary RAKOTOANOSY no nanoratra azy.

Maro dia maro ireo karazana fitaovana fampiasan'ny mpanao vy ary anisan'izany ny fanapahana ireny vy ireny. Vita avy amin'ny vy mo izy itỳ ary misy fitaovana izay ametahana azy. Mihodina izy io rehefa hanapaka izany vy izany.

Anisan'ny zavatra mandravaka ny natiora sy ny manodidina antsika raha ireo karazana bibikely sy ireo voninkazo, voninkazo anankiray misy lolo mipetraka eo amboniny ary bibikely somary hafahafa ao ambaniny.

efitrano fampiratiana anankiray izay miloko fotsy , misy zavatra maro dia maro ao aminy ary somary hafahafa izany, misy karipetra vita avy amin'ny rofia eo amin'ny tany ary vita avy amin'ny hazo ny gorodona

Zava-maniry maro dia maro izay feno ravina miloko maintso izay maro karazany, misy ihany koa biby mipetraka eo amin'ny tahon'izany zavatra izany ; tena mahatsikaiky tokoa izy ity ary mandravaka ny natiora.

Ny tenako dia anisan'ireo olona tia voankazo ary anisan'ny tiako manokana ny zavoka, voankazo miloko maitso izy io ary somary misy voan'ny vaventy dia vaventy ao anatiny.

Fiara anankiray miloko manga izany ary mitondra ny laharana aotra, aotra, roa, valo, valo, telo ; miloko mena kosa ny jirony. Eo akaikiny moa dia misy fiara anankiray ihany koa miloko fotsy.

Vehivavy anakiray fotsy fihodirana, manao kavina eo amin'ny oriny izay vita avy amin'ny volamena, fohy volo izy io ary miloko mena izany, tena manendrika azy tokoa izy io.

Amin'izao fotoana izao dia maro dia maro ireo olona manao trano. Trano anankiray izay mbola tsy vita moa mipetraka eny amin'ny sisin-dalana eny ary misy hazo maro be mitsangatsangana ao anatiny izany.

Toeram-pivarotana anankiray mivarotra irony asa vita amin'ny tanana irony, toy ny hosodoko. Misy sary maro moa ao amin'izany hosodoko izany. Misy latabatra sy seza ihany koa varotan' io toerana io.

Anisan'ny mahafinaritra tokoa, raha ny natiora manodidina antsika. Toerana anankiray misy rano izay mandeha ary eny amin'ny sisiny izany dia misy bozaka izay maniry sy zava-maintso maro isan-karazany ihany koa.

Totohabato anankiray izay etsy Ambanidia etsy. Feno olona mpandeha izy io ; matetika moa dia ireny mpianatra ireny no mandeha eto. Amin'ny sisin'izany kosa dia feno mpivarotra toy ny mpivarotra hani-masaka sy toaka.

Anisan'ny zavatra tsara dia tsara tokoa raha ny lasary manga. Afaka hohanina amin'ny sira izy io ary afaka hohanina miaraka amin'ny tongolo ihany koa. Manga manta moa ny fanaovana azy ary tena mafilotra dia mafilotra izany.

Latabatra anankiray izay misy lamba latabatra feno sarina voninkazo. Misy boky anankitelo mipetraka eo. Maro karazany izany boky izany. Misy moa ity boky miloko mainty ity izay efa novakiako ary tena tiako.

Anisan'ny manan-talenta tokoa raha ny Malagasy ary anisan'ny ananany talenta manokana ny fanaovana peta-kofehy. Lamba iray miloko fotsy no misy azy ary misy olona mitsoka sodina sy mandihy eo aminy.

Maro dia maro ny mampiasa ny làlana misy ireo fiara fitateram-bahoaka izay mitatitra olona maro ary misy ihany koa ireo fiaran'olon-tsotra, manaraka izany kosa ny bisikileta izay somary vitsy mpampiasa kanefa dia mbola misy ihany.

Toeram-pivarotana anankiray. Mivarotra kojakoja maro isan-karazany izy io ho an'ny mpiasa ary anisan' izany ity kiraro anankiray ity izay tsy matahotra fotaka. Miloko fotsy moa izany ary amin'ny vidiny mirary dia mirary tokoa.

sisin-dalana anak'iray izay eny antanimena eny misy fiara izay tsara dia tsara miloko fotsy eo amin'ny sisin-dalana misy toeram-pivarotana fanafody kosa eo alohan'izany fiara izany

Anisan'ny manana ny maha izy azy ihany koa raha ity gazety anankiray ity, Tia Tanindrazana ny anarany ary jifaina amin'ny vidiny mirary dia mirary izy io satria eninjato ariary izany. Ahitana vaovao marim-pototra maro moa izy io.

Na dia eo aza ny vivoaran'ny teknolojia ankehitriny dia tsy latsa-ndaja amin'izany any koa ny gasety izay tina hifaneraserana sy amin'ny tam-baovao amin'ireo mponina eto andreni-vohitra ankehitriny.

Fitaovana maromaro izay fampiasan'ireo vehivavy, ny tena jejo moa no mampiasa izany ; mipetraka eo ambonin'ny lamba miloko fotsy somary volovoloina, misy kaopy ihany koa mipetraka eo ambonin' izany.

Anisan'ny sakafo mitondra otrik'aina sy maha salama tokoa raha ny voankazo. Maromaro ny karazany, misy ny mananasy, misy ny papay ary misy ihany koa ity voankazo anankiray fotsy ny ao anatiny ary maitso ny ivelany.

Lehilahy anakiray manao lobaka fotsy zarazara fiodirana somary bebe maso ary bebe orona ihany koa miidy ny vavany ary toy ny matotra dia matotra raha ny fahitako azy.

Trano anankiray miloko mavokely manana tokotany malalaka dia malalaka izy, misy varavarankely maro ihany koa ary varavarana izay vita amin'ny fitaratra. Tena mahafinaritra satria maneho ny fahaizamanaon'ny Malagasy izao trano izao.

Tranombarotra anankiray izay mivarotra irony fitaovana fampiasa amin'ny fiara sy fitaovana fanamboarana trano irony. Maro loko izany fitaovana izany, misy ny maitso, misy ihany koa ny marotoa izay miloko mainty ary misy ny miloko mavo.

Tranombarotra lehibe anankiray, mivarotra irony fitaovana fampiasan'ny vehivavy sy ny lehilahy irony mba hanantsara ny hoditr'izy ireo ary ihany koa mba hanantsara ny volony, amin'ny vidiny mirary dia mirary.

Toerana anankiray eto Antananarivo renivohitra mivarotra zavatra maro samihafa, toy ny voanjo sy irony tsakitsaky foentin'ny mpianatra mandeha mianatra irony. Misy ihany koa irony zavatra fampiasa andavanandro irony.

Toeram-pivarotana anankiray mivarotra firavaka sy poketra ary ihany koa fitaovana maro samihafa izay fientin'ny vehivavy mianjaika. Vita amin'ny tanana moa izy ireo. Misy ny poketra vita amin'ny rofia ary misy ihany koa ireo firavaka vita avy amin'ny hoditra.

Kavina maromavo mipetraka eo amin'ny fitoerany. Misy ny vita avy amin'ny volamena ary misy ihany koa no vita avy amin'ny vato maroloko toy ny mavo, mainty ary maitso.

Tanana tovovavy iray mitazona tavoahangy fotsy mangarahara sy misarona fotsy izay misy akora fampiasa amin'ny volo, natao indrindra hanamandina azy sy hanatsara izany volo izany.

Seza anankiray izay miloko volondavenona misy zavatra maro mipetraka eo, fitaovana fihainoana hira moa izy ity ary fampiasa matetika amin'ny finday. Tena ilaina tokoa izy ity ary tian'ny tanora ankehitriny.

Rehefa fotoana fidiran'ny mpianatra moa maro dia maro ireo toeram-pivarotana lehibe izay mivarotra fitaovana toin' ny : kahie eo ihany koa ny penina sy irony karazana loko irony izay fampiasa any am-pianarana avokoa.

Maro dia maro ireo karazana gazety misy eto Madagasikara ary anisany manana ny lazany manokana raha ity gazety anankiray ity, arivo ariary no vidiny ary manome vaovao marim-pototra sy tsara izy.

Tokotany anankiray : misy lehilahy mitazona angady izay miasa, misy seza kosa mipetraka eny amin'ny sisin'io tokotany io, ary ao ambadik'izany seza izany dia misy ravinala anankiray maniry, ary zava-maitso maro ihany koa.

Tovolahy anankiroa mitazona angady miasa amin'ny trano mbola tsy vita. Vita amin'ny biriky izany trano izany ary efa misy varavarankely hazo sy varavarana mipetaka.

Tanàna anankiray ahitana trano marobe sy fiangonana maromaro. Misy tilikambo moa ireo fiangonana ireo. Misy ihany koa zava-maitso manodididina izany trano marobe izany toy ny hazo.

Vehivavy anankiray zarazara fihodirana izy, mipetraka eo ambony hazo ary mirandrana. Misy bozaka manodidina azy io izay maitso dia maitso tokoa ary misy hazo ihany koa.

Boky maromaro izay tsy mitovy ny mpanoratra azy ireo. Mipetraka eo ambonin'ny fandriana anankiray izay misy lambam-pandriana miloko manga sy fotsy ary misy tsipitsipika izany.

Lalana anankiray izay ifamoivoizan'ny olona sy ny fiara. Eo amin'ny sisin-dalana moa dia misy olona maro ary misy ihany koa fiara fitateram-bahoaka izay miloko volomboasary.

Anisany fitaovam-pitaterana izay mbola miasa hitondran'ireo olona any ambanivohitran ny entan'ny manokana raha ny sarety. Izy io moa dia taterina omby anankiroa mazana izay miloko mainty sy fotsy.

Anisan'ny voankazo tena tsara dia tsara tokoa indrindra ho an'ny fahasalamana raha ny sakomanga manokana, miloko mavo izy io ary matetika fanaon'ny olona amin'ireny lasary ireny. Tena marikivy moa izany fa tena tiako.

Efitrano anankiray miloko fotsy ny rindrina ary misy varavarana vita avy amin'ny hazo izay torak'izay koa ny lokony. Misy moa eo afovoan'io efitrano io latabatra sy seza vita avy amin'ny hazo.

Toerana iray mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa ! Misy zava-maniry maro manodidina izany ary misy irony tranokely irony ; misy varavarankely miloko fotsy ary vita amin'ny fitaratra eo amin'izany toerana izany.

Boky anankiroa izay miloko fotsy ny anankiray ary misy sarina fo kely miloko mavo eo ampovoany, ary ny iray kosa miloko mainty; mipetraka eo ambonin'ny lamba iray mivolovoloina.

Anisan'ny zavatra fampiasan'ny Malagasy indrindra moa ny tovovavy raha ny any amin'ny sisiny manokana na ny eto Antaninarivo ihany koa raha ny " masonjoany ". Izy io dia vita avy amin'ny hazo izay kikisana ary atao amin'ny tarehy mba hampadio azy

Tovovavy anankiray, oliloly volo, miloko moa izany. Manao pataloha miloko manga izy, ary manao ambonin'akanjo izay miloko mainty, misy sarisary eo aminy.

Tovovavy anankiray, fotsy fihodirana. Manao kavina vita amin'ny volamena izay boribory ny endriny ary lehibe dia lehibe tokoa. Mirandrana izy ary mainty ny volony.

Toeram-pivarotana lehibe anankiray. Ahitana ranomboankazo maro samihafa izay vita amin'ny akora natoraly toy ny voasary, ao ihany koa ny vita amin'ny mananasy ary misy vita avy amin'ny paiso sy paoma.

Amin'ny fotoam-pialatsasatra toa itony dia maro dia maro ireo mpiala sasatra mandeha mitety tanàna amin'ny alalan'ny bisikleta. Misy toerana tsara azo tetezina eto Madagasikara raha momba izany.

Tokotany lehibe iray tsara dia tsara feno zava-maniry toy ny ravinala, misy hazo ihany koa ary feno bozabozaka, misy trano eo anoloana izay miloko fotsy ary miloko mainty ny varavarankelin'izany.

Tokotany anankiray malalaka, izay misy voninkazo maniry avo dia avo moa ity voninkazo ity, miloko maitso ny raviny ary miloko mena ny felany, mandravaka io tokotany io ity zavamaniry ity ary tena mafinaritra ny mahita izany.

Sisin-dàlana anankiray, misy ankizilahikely mainty fihodirana, manao akanjo miloko manga ary mitazona gony izay miloko fotsy sy manga ihany koa, misy bozaka moa ao anatin'izany gony izany.

Tovovavy anankiray zarazara fiodirana manao akanjo miloko mavokely ary lavalava volo olioly moa io volony io ary miloko mainty. Manodidina azy kosa dia misy ravina maitsomaintso izay mandravaka azy.

Tovovavy anankiray izay lava volo, sarika endrika dia sarika endrika tokoa, zarazara fihodirana izy ary manao akanjo miloko fotsy sy zipo miloko volomparasy, manao kiraro miloko fotsy ihany koa izy.

Maro dia maro ny zavatra hain'ny Malagasy manao, ary anisan'izany ny fanodonana ny akora natoraly mba ho lasa fitaovana fampiasa andavanandro. Savony moa ! Tena hain'ny Malagasy tokoa ny manao izany, indrindra rehefa vita avy amin'ny dingadingana.

Firenena anankiray izay manana ny fahaleovantenany dia tsy maintsy manana ny sainam-pireneny ihany koa. Sainam-pirenena anankiray izay miloko maitso ary miloko mavo ihany koa.

Toeram-piangonana anankiray katolika, izay any Ambatolaona any ity fiangonana ity. Feno olona eo an-tokontany, misy lehilahy ary misy vehivavy ihany koa. Vita avy amin'ny biriky io trano fiangonana io.

tokon-tany anaky iray izay malalaka tokoa, misy zava-maniry maro samihafa eo aminy. Misy trano ihany koa izay miloko mainty ny varavarana ary vita avy amin'ny vy misokatra moa izy io.

Anisany kojakoja fahita any an-tranon'ny Malagasy rehetra rehetra raha ity zavatra anankiray ity. Fitoeran-damba izy io, fasiana lamba maloto matetika moa na ireo lamba avy nosasaina.

Anisan'ny fomba famantarana firenena anankiray ny sainampireneny. Firenena anankiray izay ao Afrika ao. Miloko maintso, mena ary mavo ny sainampireneny ary tena manana ny mampiavaka azy tokoa raha ity firenena anankiray ity.

Tanana olona anankiroa, samy zarazara fihodirana izy ireo ary samy manao peratra avokoa. Ilay vehivavy kosa dia manao famantaranandro vita avy amin'ny volamena eo amin'ny tanany.

Fiangonana katolika anankiray izay manana varavarana miloko mena. Manana tokontany malalaka ihany koa izy. Vita avy amin'ny biriky moa io fiangonana io ary misy famataran'andro anankiroa eny amin'ny tilikambony.

Tena mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa raha ny natiora manodidina antsika ary maro isankarazany ireo biby izay mbola tsy fantantsika miaina any anaty ala any, biby anankiray izay tsara dia tsara tokoa miloko volondavenina sy volomboasary moa izy io.

Boky maromaro izay mifanaingitaingina, ampiasaina amin'ireny fanabeazana any am-piangonana ireny, mitondra ny lohateny hoe "vanaka" ary miloko fotsy, manga ary misy sisiny mavo.

Boky anankiray izay misy sarina tovovavy eo aminy, ngeza dia ngeza ny oron'izany tovovavy izany ary toa itony sinoa itony raha ny fahitako azy, lava volo ihany koa io tovovavy io.

Vorona anankiray izay mitsangana amin'ny tany. Tena mahatsikaiky tokoa izy ity satria ngeza dia ngeza ary manodidina azy dia feno bozaka. Miloko fotsy izy ary misy mena ihany koa. Ny elany kosa dia miloko mena sy mainty.

Rehefa marary ny olona matetika ka mandeha any amin'ireny mpitsabo ireny dia omeny karazana fanafody maro izay misy ny hohanina misy kosa ny sotroina. Anỳ anaty tavoahangy moa izy io ary matetika dia mamy dia mamy tokoa.

Trano lehibe anankiray miloko fotsy sy volondavenona ary vita amin'ny fitaratra ny varavarankely. Misy vehivavy anankiray mitsangana moa eo anoloan'ny varavaran'io trano io.

Maro dia maro ireo karazana fitaovana izay ilain'ny mpianatra any am-pianarany ary anisan'izany ireny fitaovana mba iarovana ny kahie ireny mba tsy ho tratran'ny rano na tsy ho simba. Maro loko moa izany : misy ny manga, misy ny fotsy ary misy ny volontany.

Tovovavy anankitelo manao akanjo somary fohifohy avokoa izy ireo ary ny anankiroa mirandrana, ny anankiray kosa dia mifato-bolo fotsiny. Mitazona zavatra tendrena ny anankiray amin'izy ireo.

Boky anankiray mipetraka ambonin'ny lamba miloko fotsy somary volovoloina. Misokatra moa izy io ary miloko volontany ny ao anatiny. Misy taolana ery amin'ny sisin'izany boky izany.

Misy karazany maro ireo sekoly izay mamolavola olom-banona ary mitaiza olona tokoa. Anisan'izany ny sekoly miaramilam-pirenena izay mitaiza ireto ankizy ireto mba ho lasa manamboninahitra.

Trano fandraisam-bahiny lehibe anankiray, izay miloko fotsy, misy varavarana anankiroa, vita avy amin'ny fitaratra ary misy sisiny miloko mena ihany koa izy io.

Tovovavy anankiray zarazara hoditra manana volo tsara dia tsara somary olioly moa io volony io ary miloko mainty. Misy tanana kosa avy atỳ aoriana mitazona izany izay fotsy hoditra.

Boky anankiray mipetraka eo ambonin'ny latabatra izay misy lamba latabatra miloko fotsy, miloko manga io boky io ary misy vehivavy izay mitsikitsiky eo amin'izany.

Tanana olona anankiray, zarazara hoditra, misy hoho ary mitazona tavoahangy izay misy menaka fampiasan'ny vehivavy. Vokatra vita Malagasy moa izy ity ka manasa anareo hatrany hampiasa izany.

Vorona maromaro miloko volondavenona ary miloko mena ny rambony, izay mipetraka eo amin'ny bozaka ny sasany, ny sasany kosa vao hanidina. Tena mahafinaritra tokoa ny mijery azy ireo.

Maro dia maro ny akora fampiasa amin'ny zazakely, anisan' izany ity anankiray ity ; ampiasaina amin'ireo zazakely iray taona izy ; anakiroa ny tavoahangy eo anoloana ary misy tanamasoandro eo akaikiny.

Fitaovana iray ampiasaina anahazan-damba ity fitaovana anankiray ity. Maro loko izy io, misy ny maintso, misy ny volomboasary, misy koa ny manga ary misy ihany koa ny mavokely.

Anisan'ny fampiasa amin'ny andavanandro izay ao an-dakozia na ihany koa atao amin'ny volo raha itony menaka oliva itony, vokarin'ny orinasa''Tia'' izy io ary anaty tavoahangy fotsy mangarahara sy misarona fotsy.

Tovovavy anankiray somary efa nahazoazo taona; mainty fiodirana izy, somary ngita ny volony ary miloko mena izany. Manao akanjo miloko mainty izy ary misy firavaka izay ngeza dia ngeza eo amin'ny tendany.

Anisan'ny biby mampiavaka ny ranomasina manokana ity biby iray ity. Makoba no fiantsoana azy ary eto izy dia lanjaina lehilahy anankiroa manao akanjo mangamanga ny anankiray ary pataloha tapaka maintimainty. Ny anankiray kosa dia manao akanjo maintimainty.

tanana olona anankiray ! mainty fiodirana ; vehivavy moa izy, io manao akanjo miloko fotsy volovoloina, misy peratra ihany koa eo amin'izany tanana izany, vita avy amin'ny volamena ary misy sary vonikazo.

Anisan'ny ahafantarana firenena anankiray ny sainam-pirenena. Sainam-pirenena anankiray izay miloko fotsy ny eo afovoany, miloko manga ny atỳ ambany ary miloko mena kosa ny eny amboniny.

Trano hazo anankiray miloko fotsy, misy irony zavatra vita amin'ny hazo irony ao anatiny. Eny ivelan'izany kosa dia hahatazanana zava-maniry maro samihafa toy ny anana, misy kosa ireny bozabozaka ireny.

Maro dia maro tokoa raha eto Antananarivo renivohitra irony mpivarotra sakafo irony. Mpivarotra anankiray mivarotra atody izay any anaty vata fitaratra, mivarotra lasary ihany koa izy ireo.

Anisan'ny manan-talenta tokoa raha ny malagasy, indrindra moa amin'ny fanaovana sary. Sary hoso-doko anankiray, misy olona izay mikapoka omby anankiroa ary mitarika sarety izany omby izany.

Maro dia maro ireo voankazo mahasalama sy mitondra otrikaina amin'ny vatana, ary anisan' izany ny paoma izy io moa dia tena tsara tokoa indrindra amin'ny fahasalamana, miloko mena matetika izy io.

Voninkazo maromaro izay maro samihafa, mipetraka anaty fitoerany izay miloko fotsy sy volondavenona. Izy io moa dia mipetraka amin'ny fitoeran'entana vita amin'ny fitaratra. Tena mahafinaritra tokoa izany !

Toerana anankiray izay natao isakafoanana moa, misy latabatra maro, misy ihany koa seza eo, misy moa ity latabatra iva dia iva ity izay ratsy izao ny mipetraka eo aminy raha ny fahitako azy manokana.

Maro dia maro tokoa raha ny karazana loaka foanin'ny Malagasy, ary anisan'izany ny hena manokana na hena kisoa izy io na hen'omby na henan'akoho moa dia samy tian'izy ireo avokoa.

Toeram_pivarotana iray izay mivarotra zavatra maro karazany anisan'izany ny sakafo atao tsakitsaky. Misy ihany koa rano fisotro ao anatiny, ary irony fitaovana fampiasan'ny ankizy any am_pianarana irony.

Fitaovana anakiray izay miloko fotsy sy mainty, fampiasa ao an-dakozia ary mandeha amin'ny herin'ny herinaratra. Natao hikapohana atody sy hanamboarana mofomamy moa izy ity.

Tovovavy anankiray, manao fietsika maromaro, manao akanjo fotsy izy ary manara-batana izany. Feno irony zavatra mety habotsina irony eny amin'ny tany eny izay miloko mena.

Toeram-pivarotana anankiray mivarotra kojakoja fampiasa ao andakozia izay mandeha amin'ny herin'ny herinaratra. Any anaty boritra moa no misy izany kojakoja izany.

Tovovavy anankiray, miloko mainty ny volony, manao akanjo miloko mavokely izy io ary ny tanan'izany akanjo izany kosa dia miloko volondavenona. Somary olioly hafahafa moa ity volony ity.

Maro dia maro ny fitaovana fampiasa eny an-jaridaina eny ary anisan'izany ireto fitaovana ireto izay ahitana angady. Misy kosa irony fanalana fako irony izay vita amin'ny vy ary hazo ny tahony.

Manan-talenta tokoa ny malagasy indrindra rehefa handrary, satroka kely maromaro izay efa atao haingotrano moa, mipetraka any anaty zavatra vita avy amin'ny rofia, tena tsara dia tsara tokoa izany.

Toerana anankiray izay mivarotra irony zavatra vita amin'ny tanana irony. Eny amoron-dalana no misy azy io, ary maro karazany ny zavatra varotany ; toy ity poketra iray ity, izay vita amin'ny rofia.

Raha eto Antananarivo renivohitra manokana no lazaina dia maro dia maro ireo mpivarotra hanimasaka. Mazàna moa dia ataon'izy ireo any anaty vata vita fitaratra izany ary ity zavatra vita amin'ny ovy ity dia tena tsy maintsy ao foana.

Raha eto Madagasikara manokana dia betsaka tokoa ireo tsena eny amoron-dalana, anisany izany ity anankiray ity, izay ahitana mpivarotra maro toy ny mpivarotra voankazo, misy ihany koa ireo mpivarotra legioma ary misy mpivarotra voamaina.

Lalana anankiray, misy trano sy vavahady. Misy kodiaran-droa mipetraka erỳ amin'ny sisiny erỳ. Eo amin'io lalana io kosa eny afovoany dia misy fiara raitra dia raitra.

Efitrano anankiray izay miloko mavo ny rindriny ary misy ankizy maro izay milahatra. Maka sary moa izy ireo ary misy mitsikitsika, misy kosa moa mototra dia mototra toy ity lehilahy afovoany ity.

Anisany fitaovana fampiasan'ny Malagasy manokana raha hifampitafatafana ny gazety, manome vaovao marina sy marim-pototra avokoa ireo gazety ireo toy ity anankiray ity izay « taitra marina » ny lohateniny.

Toerana anankiray toy ny toeram-pisotroana aloha izy io raha ny fahitako azy. Misy latabatra maromaro sy seza mipetraka eo; miloko mainty moa ireo seza ary misy fitaratra eo anivon'izany latabatra izany.

Maro dia maro ny fomba fitaterana miasa raha eto Antananarivo renivohitra. Hanisan' izany ny sarety, izy ity moa matetika eto dia olona no mitarika azy fa tsy omby, ary entana mavesatra dia mavesatra tokoa no hoentin'izy ireo.

Boky anankiray mipetraka eo ambonina latabatra miloko fotsy. Miloko fotsy ihany koa io boky io ary misy sarina olona izay mametraka tanany eo amin'ny andilany. Tena sariaka tokoa izany olona izany.

Anisan'ny samy manana ny mampiavaka azy ny firenena ary anisany famantarana azy ihany koa raha ny sainam-pirenena manokana. Ity firenena anankiray ity izay firenena ao Afrika ary lava dia lava ny mponina ao anatiny.

Toeram-pisakafoanana anankiray ; misy latabatra izay vita avy amin'ny hazo, eo ambonin'izany kosa dia misy mofomamy izay mipetraka ambony lovia miloko fotsy, eo akaikin'izany moa dia misy zava-pisotro ihany koa.

Firavaka anankiray izay atao amin'ny tenda. Vita avy amin'ny volamena izy io ary misy sarina fo kely eo ampovoany. Tena tsara dia tsara izy io satria mandravaka ny vehivavy tokoa.

Toerana anankiray izay ataon'ny fianankaviana fivoriana sy fialan-tsasatra, misy seza maromaro izay miloko mainty ary misy ihany koa latabatra iva dia iva vita avy amin'ny hazo.

Tovovavy iray fotsy fihodirana, mirandrana mandady ary manao kavina vaventy dia vaventy. Manao ambonin'akanjo miloko fotsy sy mavokely io tovovavy io ary tena sariaka endrika tokoa.

Maro dia maro tokoa raha ny karazana fitaovana fitaterana entana eto amintsika ary anisany be mampiasa indrindra rehefa mitaona entana mavesatra raha ny sarety manokana, izy moa dia vita amin'ny hazo ary hitaomana vato.

Toeram-pivarotana anankiray izay misy latabatra ao anatiny. Eo ambonin'izany dia misy sahafa izay feno irony firavaka fatao amin'ny tanana irony, vita amin'ny vato moa izany, misy fitaratra kosa eo anoloana izay misy kavina maromaro.

Toeram-pivaroatana iray, izay ahitana baoritra maro mifanaingina sy mifanila. Misy moa itony karazana fitaovana fampiasa andavanandro itony izay mandeha amin'ny herin'ny herinaratra ao anatiny.

Fiangonana anankiray izay lehibe dia lehibe tokoa maro loko izy io ary misy tokontany izay malalaka tokoa, misy zava-maniry maro isan-karazany eo amin'izany tokontany izany.

Manan-talenta tokoa ny malagasy ary manamarika izany ireto sary maro be ireto. Sary hosodoko maromaro aranty ary tsy fantatra na varotana moa izy ireto na fampirantiana fotsiny ihany.

Anisany zavatra mahasalama sy maha ela velona tokoa raha ny fanatanjahatena, izy io moa dia ny tovolahy no matetika marisika amin'izany, ireo tovovavy kosa dia somary marisarisa ihany nefa dia tena ilaina ho an'ny vatana izy io.

Izaho manokana moa dia tia zavatra mangatsiaka ary anisan'izany ny antony itiavako ity fitaovana anankiray ity. Vata fampangatsiahana izy io ary misy jiro mirehitra foana matetika ao anatiny. Misy tavoahangy mipetraka moa ao izay misy rano.

Toerana anankiray eny Analakely eny moa no misy azy io, misy mpivarotra sakafo izay mitondra entana mandehandeha ary maro dia maro ny mpividy amin'izany, ao ny lehilahy ao ihany koa ny vehivavy.

Firavaka anankiroa mipetraka amin'ny fitoerany izay miloko mainty. Vita amin'ny volamena avokoa izy ireo, ary ny iray kosa misy sarina zavatra boribory izay mandravaka azy.

Matetika moa raha miresaka hoe ravin-kazo dia maintso rano iray ny ao an-tsain'ny olona. Ity ravin-kazo iray ity kosa dia miavaka satria maro loko izy. Ahitana loko toy ny mavokely, mainty, ary maintso ihany koa.

Tovovavy anankiray izay mametraka tanana eo amin'ny andilany lava dia lava ny volony, manao akanjo miloko volomparasy izy ary manao ihany koa kiraro izay miloko fotsy.

Tokotany anankiray izay midadasika tokoa. Misy zavamaniry maro samihafa, eo ny bozaka izay mandravaka izany tany izany, eo kosa irony hazo lehibe irony izay tena mahafinaritra tokoa.

Latabatra iray feno sakafo izay fohanina amin'ny maraina matetika. Ao ny kafe ; misy kosa irony karazana voankazo irony ary tena mamy dia mamy tokoa angamba raha ny fahitako azy.

Biby anankiray izay mipetraka eny amoron-tevana eny. Misy tandroka izy io ary miloko mainty sy volondavenona ; manodidina azy kosa dia ala midadasika tokoa.

Arabe anankiray, misy fiara maro mifanerasera toy ity fiara fitateram-bahoaka izay efa tranainy ity. Misy ihany koa eo ity takela-by ity izay fametrahana ireny afisy ireny.

Maro dia maro ireo fitaovana natao mba hanadiovana ny trano sy ny tokotany, anisan'izany ity fitaovana anankiray ity izay natao hanadiovana ny tany, ity anankiray ity kosa izay vita amin'ny vy ary misy tahony hazo dia natao hanangonana ny loto.

Mahafinaritra dia mahafinaritra raha ny natiora manodidina antsika ary anisany zavatra mandravaka izany manokana raha ny voninkazo. Voninkazo maromaro mipetraka any anaty fitoerany izay tavoahangy notampahana moa.

Boky anankiray mipetraka ambonin'ny lamba miloko fotsy somary volovoloina. Misokatra io boky io ary misy ankizy anankiroa : mainty fihodirana ny anankiray ary fotsy fihodirana ny anankiray, manondro gidro moa izy ireo.

Fomba fampitana vaovao eto Madagasikara moa ny gazety ary anisan'ny sangany amin'izany ny gazety izay antsoina hoe: "Taitra marina". Sao hialohavan'ny fitsapakevim-bahoaka hoy izy raha ny fifidianana ben'ny tanàna.

Anisan'ny toerana ahitana karazan'olona maro samy hafa miasa raha ny eny Analakely manokana. Ahitana mpanjaitra eny izay mipetraka amin'ny seza ary misy latabatra. Manao io asany io izy, eny amoron-dalana.

Lavarangana anankiray izay miloko volomparasy. Misy lehilahy anankiray moa eo amin'ny varavaran'izany izay mandoko angamba. Mainty fihodirana izy io, somary lavalava ary manao pataloa miloko mainty.

Raha eto Afrika manokana no lazaina dia anisan'ny manana ny maha izy azy ity anankiray ity. Ny sainam-pireneny moa dia miloko mavo ny ambony, miloko maitso kosa ny ambany ary ny eny amin'ny sisiny dia miloko mena.

Latabatra anankiray izay vita avy amin'ny hazo, misy karazan-tsakafo sy zava-pisotro maro isan-karazany eo ambonin'izany toy ny vary izay mipetraka ao anaty lovia jobo.

Maro isan-karazany ny fitaovana ilaina any an-tsekoly, anisan' izany ny hety eo koa ny penina maro loko toy ny manga, mavokely ary misy ihany koa volon-davenona misy ihany koa ny lakaoly izay tena miasa indrindra ho an'ny ankizy kely.

Arabe anankiray izay eto andrenivohitra eto, feno fiara manodidina izany arabe izany; misy fiara anankiray miloko fotsy ary misy mpandalo ihany koa toy ity tovovavy ity izay milanja harona.

Trano lehibe anankiray izay mbola tsy vita, misy lavarangana anaky telo izy io ary vita avy amin'ny vy raha ny varavarany. Tena tsara dia tsara izao io rehefa vita eo.

Fiara maromaro mipetraka eo amina tokotany anankiray. Miloko fotsy avokoa raha ireo fiara ireo. Ny anatin'ity fiara anankiray ity kosa dia miloko mainty ary misy hazo ao aorianany.

Anisan'ny zavatra tiako moa ny mandendeha miaraka amin'ny namako. Andiana tovovavy maromaro izay afaka isaina amin'ny ratsan-tanana : iray, roa, telo, efatra, dimy ary enina. Mandeha eny an'ala eny.

Ravin-javatra anankiray izay miloko maitso moa misy bibikely anankiray izay kely dia kely mitsangana eo amboniny. Miisa enina ny tongotr'izany ary miloko mavo izy io.

Maro dia maro ireo toerana mety aleha eto Antananarivo renivohitra ary na aiza na aiza moa dia ahitana irony takela-by izay misy dokam-barotra irony, dokam-barotra ana toeram-pivarotana matetika no eo na toeram-pisakafoanana.

Boky anankiroa mipetraka eo ambony ny lamba volovoloina miloko fotsy ary miloko mainty. Mitovy tsy misy valaka moa izy ireo ary toa mitovy ihany koa raha ny mpanoratra azy ireo.

Maro dia maro ireo karazana fanatanjahantena izay mahaliana ny tanora ankehitriny, ary anisan'zany ny baolna kitra ; atao ao ambony bozaka moa izy io, ary manana kianja lehibe raha eto Antananarivo manokana no lazaina.